Toohphpiyaa giddon dumma dumma heeratun dumma dumma duussa meeze de'ees. Hagee harare heera gididi asay zal'iyo ogiyaa qonccissees. He heerawu xoomosiyobatikka buquratto deosona.

Kushe hiillanchchati urqqaappe dumma dumma buqurata medhdhoosona. Leemisuwaassi jabanaa medhdhidoogee asay tukkiya essanawu maaddes shin ha'i qassi uyiyo siiniyakka medhdhidosona giyoge tumee?

Caammay dumma dumma meedosattu galbbappe pabirkka geliddi daro wodiya ekkiddi merettiya tohuwaa naagiya buqura. Ha buquray tohuwa naagiyoogappe puulatettawukka maadees.

Hagee ogiyaa xaphon aybakko qonccisiyaa malaatay beettiyaagee aybaa qonccisiyaakko erettenna. qassi ha buquraa miyiyaan aybakko bolla baggaara adil'e ciishsha meraaninne qassi salo meran tiyetti uttiis.

Issi luxetta keettan luxissanaw maaddiya bayrabatuppe issi xaafiyo parkkeriyanne wurssido qucciyo dastteriya gidishin hageeri baynna luxeta keettay awuppe shammanaw dandday?

Issi wodalla na'ay bootta maayuwaa maayidi qophiyaa wottidi qassikka qonxxaa gixxidi ufayttiidinne guppiiddi beettes. Na'ay oyqqido toophphiya bandiray ba biitta qonccissanawu maaddes.

Naa"u waadu miizzati issippe eqqidaageetu meraykka boottaaranne karettaara walaketti uttido kalaadeti macceeyye attumee? Zaaroy macca gidikko issi galla woysu litiro maaxxoosona gaada qoppay?

xaafetidaba woraqqata bollaan xafetidoogadan oottidi kessiya issi zammana maashinee de'iyaagee ha wodiyaa daro marccuwa demmisanaw danddayiyabatuppe issuwa shin a wagay aappuneshsha?

Ha sa'an isponjje milatiyabaa bolli bagga sohoy zo"uwakko baqqida adil"e ciishsha meranne tuchchay qassi karetta gididoogee ayba geetettii? Ha buquraassi maadoy aybee?

Wolayttan issi durssaa cita de'iyaageeti dumma dumma gallassatun xeesettiyoogan he sohuwaa biidi wolagtta wogaa qonccissihaa durssaa duriyoogan asaa allaxxissiyoogee ayba lo'es giidetii?

Asay issi sohuwaan de'iyaage hara sohuwaan de'iyaa asaara gayttanawu koyikko xifatiyaan xaafetti gayttiyoo miishshaa sunttaa ayba giidi xeegiyoo? qassi ikka aybin oottii?

Akirssaa yaagiyoo maaxxuwaa qommo gididagee ha sohuwaan beettiyaaga xeelliyoo wode sintta baggaara de'iyaa biral"e milatiyaageti ayba meraara de'iyoonaa? Qassi a xeeran de'iyaageekka aybee?

Geessara keehippe adussa kaame bullachcha bullachiyoode allaxxanawu maadiyanne hara ufayssa wode go'iya zamaana buquraa. Ciishshay qassi ufayssa qonccissawunne imotta imanawu maades.

Bootta meran tiyetti uttida godaa bollan ayibakko kaqetti uttidaagaappe garssa baggaara oyideenne xarapheezay des.ha xarapheeza bolli issi karettabay diyagee ayibee?

Issi keettaa giddon quruxoy de'iyaagaa gidishin, he quruxuwaappe sa'aa gakkanaashin alleeqodan uttidabay aybee? Quruxuwaappe miyye baggaara eqqida karettanne bulla meray de'iyoobay aybee?

Toophphiyan zanaqa soho gidida laalibala naa"u shuchchati eqqidaggettussi adussatettay appun wara gidannee? Ha suchchatuppe ushshacha bagan de'iya bootta meraa maayidaagee aybee?

Attuma na'a gididi ba huuphphiyaa saluwaa zaaridi dichchida na'ay ba huuphphiyaa giigissanawu biidi giigissiidi de'iyaagee beettees. qassi i ciirissiidi de'ees.

Tohossa toophpiyaa dalgga manttiyaa yaagiyaa erissuwaa odiyaa issi pidda woraqatay ayba meran xaafetti uttidee? qassi misileekka aybaa milatiyaagee siiletti uttidee?

Seeri baynna ogiyan betiya biittaawatu bollan dumma dumma danoti gakkana danddayoosona. Ha ogiyara betennaadan kawotettay, heeraa asatinne kawoba gidenna eqotati mino oosota oottiiddi de'oosona.

Naa"u booraa morggiyan qambbara woottidi a bolli kaduwa wottidi issippe gatti waaxiyoogan oottiyo ooso qommo. Bitanee ha boorata goyyiyogan daro muruta demmees.

Shuchchay keettaa keexxanawu maadiya mereta imota. Hegaa xalaala gidennan asaa naatussi daro ginnaara go"aa immanawu danddayiyaa mereta immotatuppe issuwaa gididi eretees.

Imettida misilee kawoy uttiyo araata malatiya bonchcho oydiyan shuuyetta keettaa bessees. Ha oydiyappe bolla baggaara de'iya asi medhdhido pugee keettaassi puulaa ya gujjiis.

Kaaretta meeran miisiletida afirikkasi awa ayifee mookiyoosa baagara toophphiya kaarttayi de"ees. Toophphiyaa gidon de"iyaa cora qommo asayinne haasayiyo qaalayi de"ees. A giidon amaara qaala haasayiya asayi isuwaa.

Kalttaa tuutiyaa bolli kalttaa ayfiya gelisikko mittaa qeranawunne pinccanawu keehi maaddees . Mittaa qanxxanawunne qanxxetidaagaa mudanawukka asay daroto kalttaa go'ettees.

Qoodan keehiippe cora toophphee onatetta lume gezon wokaaliya asay maayiyo isporttiya jaaketiyanne suriya maayidi uttidosonna. Ha maccanne attuma asati wottaa daannatetaa hagaazawu luxxisuwaa ekkidaageeta.

Ha wodiyaa macca asay bantta na'aa yeli makkidi he na'ay guuttatettan diiddi babollanne ba maayuwaa bolla shee'idi moorenna mala giidi gixissiyoogee aappun bireeshsha?

Cima bitanee barneexaa huuphiyan wottidi wogga kootiyaa maayidi kushiyaa cucumidi issi maccaaseeppe guyye baggaara eqqiis. Ha bitaniyaa miyyiyan huuphiyaara loshkkaare maccaasiyaa de'awus.

Ogiyan hemettayidda de'iyaa deretettaassi haggaazaa immiyaa heezzu gediyaawa baajaajjeeppe guyye baggaara ayibi beettiyaayi? Heezzu gediyaawa baajaajjee giddon kareera xeelliyoode aappun asayi beettii?

Usuppun asati eqqidaageetuppe guye baggaara keettaa miyyiyan citan de'iyaa shonkkooruwaa maqayi de'ees. Ha eqqida usuppun asatuppe issoy xaaciyaa maayuwaa maayi uttiis.

Ha duppaa qoridi shiishshidi sikkidi dumma dumma qalamiyan loyitti puulayidoogaa sunttay ayibee? Ha buquray tiyettido qalamee ayiba ayiba meran tiyettidee?

So medoosaappe issuwa gidiya kanay asaassi keettaakka kaysoy bochchenna mala naaganawu maaddiyogee erettidaba. Kanaa darotoo qassi ganddan de'iya asay haarees.

Sanqqay mittappe waaxettiya gelanawunne kiyannawu maadiya kushe hiilla ooso. Ha hiilla miishsha kushe hiillanchchay ba kushe hiillan massidinne molliddi giiggisees.

Issi wogga shuchchaaninne biratan keexxettida keettaappe sintta baggaara qammi qammi keehi poo'iya korinttiya wolqqan oottiya poo'oy des. Appe sinttan diya doozaa ayibe micissay?

Shebexe caammay attuma asaaga go'ay a marccoy hirayiso gidiyoogaanne darotoo haattay gakkiyo sohuwan wottanaassa. Sharay qassi caammay qitattennaadan keehi maaddees.

Wolayttan keehippe dosettiyanne erettida yettanchchappe guyen de'iya geela'iya maayido maayoy woykko dungguzay wolaytta wogaa qonccisees. Ha yettanchchappe sinttappe de'iya xuufe yetta qonccisees.

Karetta sawuwaa giyan jooniya bollan qolidi bayzzanawu wottidoogappe miyyessa baggaara bootta jooniyaara hara katta ayfekka de'ees. Ha katta ayfe bayzzo?

Issi dirssaa giddon cora asay shiiqidaageeta gidishin, sintta baggaara uttida asati ay oyqqidonaa? Eti maayido maayuwa meraynne huuphiyan xaaxido shaashiya meray ay malatii?

issi qeeri maray beetees. ha maray dicci gakkidi asay a boli qambbaraa wottidi caanannawu keehi maadiyoogaappe daruwaa a shukkanawukka maadees.

Issitoo issitoo asaa gaden coogiidi mokkiyaa timaatimee de'iyaagee asay he timaatimiyaa bantta gadeppe duuti ehiidi kattiyoo wodiyan hankko timaatimiyaadan mal'iishsha?

Yettaa siyiyo wode cenggurssaa xoqqu oottidi siyanawu maaddiya cora dumma dumma ellekkitiroonike miishshati de'oosona. Hegeetikka darotoo woosa keettaa heeran haggaazoosona.

Qorqqoruwappenne wulidda mittappe giduwan de'iya zamaana shuchchay daro ambban puula naaganawu qassikka kaametti yuuyanawu go'iya puula shuchcha. Wulidda mitattikka daro go'a immiyaagetta.

Buquraa caaniyoo kaameti corabaa caananawu go'oosona. Hegeetikka oydiyaa, mittaa, miyoobata, uyiyoobata hegaanne hegaa malatiyabata caanidi yaanne haa qassi koyyosaa efanawu maaddees?

Ha kooretti uttida paraa bolli de'iyaa aaway ba kushiyaan oyqqi uttido wogaa buquray ayba getettii? Qassi i uttido paraa qooriyaan de'iyaagaa sunttay aybee?

Wolayttan dumma dumma meeziyan meretta suuppa miitta gidida xalatettawu maadiyagaappe issoy wora wosoluwaa yaagiyaa xuufiyara beettiya bonccoy darotoo awa heeran mokkii?

Doona hanggidi barkka eqqida wora do"a sunttay oonee? Qassi I namissetideye ayssi doona hanggidi saluwaa xeeliidi eqqide? Kase ne a be'a eray?

Paappayay darkkon mokkiya ataakkiltetuppe issuwaa gididi i immiyo maadoy keehi daro. Gaasoykka ba giddon vaytaaminiyaaniyaa oyqqido gishshawu harggiyaa teqqanawu maaddes.

Toophphiyaa toho kuwasiyaa ka'iyaa citati cora gidishin etawukka baaso go'ay asa na'aa saloppe garssaara zanaqisanawunne qassi lo'o duretta shiishanawukka daaga demmanawu maadees. Wolaytta kuwasiyaa citay hegetuppe issuwaa.

philiphis yaagiya xifatee issi keehi bootta miishshaa bolan diyaage aybaa qonccissii? qassi ha sohuwankka beettiya bootta miishshaayo go'ay ayba malatii?

Uuttay miyo kattaa qommotuppe issuwa gididi hara corabatussikka maaddees. Uuttaappe beettiya go'ay keehippe cora gididi ikka darotoo ganddaa heeran mokkees.

"Luxettaay kumetta asa oottes" yaages asay haasayiiddi hegaa xalla gidenan nabbabiyoogeekka kumetta asa oottes shin nabbanna asi bana qohiyoobi de'i?

misiliya bollan de'iya naa'u duummaa duummaa meraara de'iya kaametti ha'i wodiyan appun biran bayzettiyakkonne ereeti? bottaa xufiyan ammaratto pitaleetun xafetida xufiya birshshettay woygiyakkone ereeti?

Arssa bitanee ba ayfiyaan qassi manaatsiriyaa wottidi sinttawu simmidi xeelliidi de'iyaa aawaa sunttay oonee? i maayido kooteekka aybaa milatiyaage nuuyoo odite?

ashoy saynniya boli kummi uttidaaga miidi diya na"aa kushee ayssi arssa gididee? hegaa xalaala gidennan ashuwaa matan diya bambbaree aappunee?

Jarkkaanee haattaa tikkanawu woyikko zayitiya duuqqanawu qassikka lambbaa tiganawukka asay go'ettes. Hayilandeekka haattaa duuqqanawu, maattaa tiganawunne binzziliya duuqqanawu keehi maaddes.

Yaa'an uttida cora asaa giddon Wolaytta wogaa maayuwaa woykko alleeqo maayuwaa maayida asayi aappunee? Ha maayida asaa giddon attuma asayi aappunee?

cora dumma dumma kattaa qommoti diyaageeti beettiyaageetuppe santtaa meray ay malatii? qassi ha dumma dumma kattaa ayfeti bayzzettiyo sohoy awaanee?

Naa"u yelaga attuma naati de'iyageetuppe issoy eti naa"aykka eqqidonaayye issuwa xallay eqqidee? Eqqidaagee ay oottii? Qassi uttida bitaneekka aybaa oottii?

Bazzotti ekkiya biittan de'iya asay daro metootiyoy carkkuwa gassuwan gidiyooga xallala gidennan mehekka daro heeran takkennan heraa carkkuwa erennay aybisse?

Mattaa maray ubbay issippe qoxxeti kiyidaagee bari kiyido eessaa daabuwa bolla uttidaagee de'ees. Ha mattaa marappe garssa baggaara qassi cora ollay de'iyaagee aybee?

issi haattay biyo ogiya doonan eqqida na'iya beetiyaarippe ya bagaara diya xifatee aybaa qonccissii? qassi ha shuchcha ogee haattay baanawu ayssi merettidee?

Timaattimiya giyo doozay haatta ushshininne kabboyin darkkon mokkiya keehippe qumatettawu maadiya darkko mitta ayfe. Toophphiya gido asaa gidenna issi maccaara timattiya xeelawussu.

Kuttiya ba phuuphphuliya qoxxada kessiddo ba maratta ba gidon haphadda dichawusu. Adde kuttoy qassi ba goynna pude essiddi waassidde indde kuttiyo mizzees.

Tana gela yaagiyaa bootta meran mittaappe tsaafetti uttida sohoy keehippe puulattidagee garssa baggay maataappe oosettidaagee xeelliyoode keehippe lo'iyaage beettees nuyo.

Guyye baggaara kalo gididi sinttaara qassi muumi uttida bullatana ekkiya caammay issi oyde malatiyaaba bolli uttidaagappe guyye baggan aybbi de'ii?

Photo keettayinne erissuwa woraqatay kaquwan de'iyagee beettes. Keettaassi sintta baggaara cora asaa misileenne pengge heeray shuchchaappe giigidaagee ubbakka qassi keettaappe guyeera mittay de'ees.

Koyro kifiliya luxanchchati luxiyo maxaafa Wolayttatto doonan xaafeti uttidaaga. Ha maxafaw muleera aappun sinttay de'iyaakko neeni qoodada wurssanaw danddayay ?

Cora asay ka'i uttida qumaa maanawu maarara uttidi kattaa maanawu giigi uttidaageti beettoosona. qassi ha qumatikka dumma dumma qumaa qommoti de'iyaageti beettoosona.

Nu biittan ganddattiyaa heeratuura de'iyaa zal'anchcha asati bantta hariyan zal'iyaa caani ehidi harasaa efi efidi bayzoosona shin hegee eta keehippe daafurssenee?

Maatay keehippe daridagaa garssappe cakkiyaa kaamiyaa meray aybaa milatii? qssi ha kaamiyaa miyiyaan de'iyaa mittiyaa ayba mitta getetta xegettay oonee eriyay?

Issi aaho gadiyan goshshanchchay zerido badalay mokkiiddi de'iyaagaa oyiddu attuma asati xeelliiddi de'oosona. Eti eqqidosaa heeraara ayissi mokkibeennaakko eriya asi di?

Faanaa birooddikastting korpporeeshiniya eqotay gallassaa oduwa wodiyan aybaa aybaa aattana danddayii? Yunverestteti keexettiyo wode luxanchchatu koshshaa kunttiya hanotan keexettana mala oonee kaalliyay?

Issi macca naati bantta huuphphiyan tiyettiyoo qibaatee de'iyaagaa issi issi attuma naatikka go'etoosona shin he qibaatee attuma naatakka etaagaadan maadii?

Zammaanatettaara kaallidi Toophphiya giddon daro shittoti bayzettiiddi de'oosona. Ha shittoti darotoo asaa puulatettaa gujjiyaba gidikkonne issi issi asatu bollan siiriya metuwa medhdhiiddi de'oosona.

Issi wolqqama keettay keexxeti uttidaagappe bolla baggaara guutta keettiya bollaara uttaasu. ha bolla baggaara de'iyaa keettee go''ay aybe? qassi O ooni keexxide?

Hagee ichchashshantto kifiliyaa yaagiyaa xifatee bootta woraqataa bolli de'iyaagee aybatto doonan xaafettidee? Qassi ha maxaafaa giigissida asatu qooday muleera woysee?

Ha giddin nu heeran de'iyaa de'iyaa koskkiyan gelida saammunay meecetiyoodenne ayba sawii shin he saammunaa gatee keehippe al"o biraa ekkiishsha?

Ha sohuwan asay macca gidin attumay gidin layittaappe issi gallasa gidiya yeleta gallassaa bonchchoosona. Hagaadan giigissiidi bantta yelettido gallassaa bonchchoosona.

Wolaytta layttaa lamiyaa baalaa gifaataa bonchchiyoo gallaasan dumma dumma maayuwa maayida macca naati mulee issippe issi sohuwaan aybaa oottiidi de'iyoonaa?

Gattaappe oosettida samppan yeechchay hiixettin A bollan qassi boynaynne donoy giigi uttiis. Ha giigida kattaassi mal"uwa gujjanaadan sawu maataappe oosettida bambbaree de"es.

Mehiya shukkidi soo ashuwa efiyo wode asho giddon xayikko kasetidi erettiya ashuwa kifilee awugee? Wolaytta wogan gaylliya ay ogiyan asay kattidi maana danddayii?

Gediyaa mray arssa gidido issi geela'o na'iyaa ba tohuwaa meeshimeqettaa ginan puulaa gujjiyaa meraara bootta milatiyaagaa woottigogaa sunttay ayba getettii?

Zammaana hanotan tukkiya Kare biitti yeddidi bayzziyogaappe beettiya miishshay biittee dichchaassi maaddiyobi aybee? Ha tukkee xekkaa naagida ogiyan Kare giyaakko gakkanaadan nuuppe naagettiyabi aybee?

Dumma dumma peeruwaappe, ashawaappe, mittaappenne birataappe keexettiyogan keetta gididi asaa naati de'anawu maaddeees. Gujuwankka qassi timirtte keetta gidiyoganinne hooteele gidiyogan daruwaa go'ees.

Nuson de'iyaa issi haattaa uyiyoo jooge de'iyaagee hagiddon aayyiyaa giyaappe yaydda shamma ekkada yasu shin he joogiyaara ubbay biraa ayba gujjidee?

Aaho ogiyaa doonan Toophphiya yagiyaage wogga biratan xaafettidi zo"o meran ti"ettidi asay xeellanawu pulattidaaga miyyiyan woyisu asayi dii? Asatikka awa baggi biiddi diyoonaa?

Cora biittaa wogaa qonccissiya wogaa maayoti de'iyageetuppe daroti kushiyan dadettidi kiyees. Haray qassi maashiniyankka dadettiyageeti woykko sikettiyageetikka daro marccuwa ekkidi kiyees.

Coraa kayima aayetti issippe shiiqiddi katta ayfiya maxxiddi de'yaagettu qooday woysse? Ha aayetti hokkiddi ayfiyaa maxxiyo doozaa sunttay aybba geetteti?

Toophphiya giddon al"o geetettiya alkkooliya ushshatu sunttay oonee oonee? Ha ushshati asaa miishshaa abbiyan qohiyogaappe aaruwan payyatettaa bollan gattiyo qohoy aybee aybee?

Biittee sarotettaa nne dichchaa naagissiya xaaceti bantta luxettaa polidi anjjettosona. Eti ubbaykka zayyiya bantta hashiyan tookkidi sitti giidi boree baynnan eqqidosona.

Toophphiya biittan darotoo baalatussi, yelettido gallassaa bonchchanaassinne hara allaalletussi ka'iya kattaa qommoti aybee aybee? Daabbuwa uukkanawu koyyida asi kasetidi giigissana bessiyobati aybee aybee?

Issi kifiliya giddon uttiyo oydiyappe sintta baggan xarphpheeza bolla lasttiqe shanxxa hiixi wottidooha bolli aybba wottana haniyoona? Ha lasttiqiyassi meray ay malatii?

Qoodan laappuna giddiyaa maccanne attumma gididda naati issippe uttidi miicidinne kaa'iddi beettiyagetti ayssi maacakka attumaykka bantta huuphiyaa dichchidi dadissidonna eretti?

Ogiyaa doonan de'iyaa dirssa bollan uttida naati banttappe sintta baggaara jooniyan aybba kuntti wottidona? Ba xeessa oyqqada eqqidi na'iya huuphiyan aybba qaccade?

Nu heeran issi tukka keetta de'iyaara uttidi shemppanawkka kuwattada keehi lo'iyaaro yelaga naati he tukke keettan tukkiyaa uyiiddinne shempiidi uttanaw ayba dosoosona giidetii?

Issi issi nu biittan de'iyaa zal'anchchati bantta zal'iyaassi giidi cora timaatimiyaa issi guutti harasaappe shammi ehidoogaa nu biittan bayzziiddi ayssi hegaa keena al'ettiyoonaa?

Kani diyagee ba tohuwa naa"aa sinttawu miccidi allaxxi otoruwan kumi uttiis. Ha kanaa Meray baggasay karetta gidiyoode hankkosay qassi bulla gides.

Issi lo"iya na"iya ba maayuwa qanttan gixxada naa"u kushiya piddi ootta miccada eqaasu. Ha na"eessi binnaani diyagee xanttaara duge wodhdhiis.

Keehippe lo'iyaa masoofiyaa bolli shaashay shaayetti uttidaage beettees. qassi ha shaashay panddishshaa getetti xeegettees. a miyiyanikka qassi cora siineti uttidosona.

Aguppiya giyogee hara tukke xaletuura caddidi hayitta tukkiya essin keehi madhdhes. Hegaa xalla gidenna uloy sakkikko daro asay a caddidi uyin maaddes.

Dembban zeretti uttida talbbaa giyo doozay de'iyaage maarara duge zin"i uttido gaasoy aybbe? Ha doozassi ayfiyappe atin haytta aybbaw maaddi?

Heezzu asati issi diran uttidaagetuppe gidduwan de'iyaage seera naagissiyaaganne qassi ha na"ati jara asata gididi issippe uttidi ay oottiyoona ?

Nuson issi maatta miizziyaa de'iyaara ba maaxxiyoo maattaa toyssennan de'aydda kunttada haranttuwaa yelaagaasu shin hegee eta bollan gattiyoo qohoy baawee?

Ya baggaara dere milatiyaa sohoy beettiyooga gidishin ha baggaara qassi naa"u keettaappe gidduwaara issi na'ay yaa simmidi biidi de'iyaagee beettees.

Issi bitanee salo mala meray de'iyoo kootiyaa maayidi haasayiiddi de'ees. Ha bitaniya sinttan ziiriyan eqqidabati Asi haasayiyobaa duuqqiyaa miishshata geetettoosona.

Xaacetti toggiyoo kaamiyaa be'iidi de'iyoode eta bolli woysu xaaceti uttidonaa? qassi kaametikka woysaa gidiyoonaa? eta bollan kaqettida banddiray awa biittaagee?

Birataa qoxxiya kushshe hiilarun giigida daro mashshatimne baacati de'iyaageeti beetoosona. Hageeta ha sohuwan bayzzidi de'iyaa asi awan de'ii ne eray?

Kushiyan wottidi alleeqetanaw gidin woykko gelido qaala machchaa qonccissanaw maaddiya ha alleeqo miishshay giyaa bollan keehin al"o gatiya ekkiye neeni be'adi?

soodo gibirinaa gibi'aatochchi agelgilooti medebir yaagiya xifatee amaaratuwan xaafetaage keehi lo'ii? qassi ha xifattiyaappe garssa bagaara beettiya malaatay ayba meraara beettii?

Issi kare biittan paranjjatuura issippe ottiyo biittee gaytotettan toophphiyo wokaalidi biida issi maccanne issi attumageeti doosona. Etikka bantta biittiyo xeelliyagan qoccisuwaa immidi diyaaba malatoosona.

Yelettido gallasa bonchchiyogee hagappe kase nu bittan daro erettibenaba gidiyabagidikkone ha''i wide kehippe zammani zammani yiiddi de'iyaba. Yelttido gallassa bonchchiyogawu awu a dandayda qohoynne maadoy de's.

Issi pooxay meray assi ayba lo'eesishin hegew aybaappe oosettii? Qassi ikka awa biittaa wogaa qonccissiyakko ereetii? Appe bolla baggaara beettiyabay aybee?

Issi yelaga walqqaqa na'iya ba huuphphiya shayaa gatta dadisidoogaa duge yedada bootta shuraabiya maayada ba sinttaa I sinttan kuuretti uttida ciishshaakko zaarada xeellaydda de'awusu.

Issi issi zal'anchchati qassi bantta za'iyaa sohuwaa keehi aassiyoogan he zal'iyaa sohuwaan donuwaa kaarootiaanne hara keehi cora zal'eta zal'oosona shin he oosoy eta loyttidi kalssiishsha?

Issi yelaga naati issippe shiiqqidi luxiidi de'ageeti uttiddobay aybee? Ha sintta baggaara de'iya issi macca na'iya ba kushiyan dooyada nabbabbiyogee ayba luxettee?

Asay qaaday lo'in gidin shammidikka zamaana kaamiyaa demmees. He demmido kaamiyaa woyttetiyode kaamiyo ciishshaa maayzzidi keehin puulayid uttaga woyttiyagappe ekkees. Hara allale qaasi issi issi giigida ekketiyo geeliyo halchchuwasi hagadan loidi uttees.

Konsso biittaara asay ba wogaa qonccissanaw maayuwaa maayennan kallo hemittoosona shin he biittaa asay hegaadan hani ekkidi hemettiyoogee eta yashsheneeshsha?

Adil'e ciishsha mera guyye bagga meray de'iyoo woraqataa bolli issi karetta meraan xaafetti uttida "odiin odo" yaagiyaa xifatee aybaa gaanawu koyidakko nu erokko.

Issi sohuwan dumma dumma bookkiyoo miishshata oyqqida asati de'iyaageeta gidishin, he oyqqidobatuppe xoqqu giidi beettiya miishshay aybee? giddoppe issi bitanee bakushiyaan ay oyqqidee?

Naa'u tohuwan hemettiya kamiyappe sinttan de'iya qarxxay hiillanchchay ba kushe hiillan woyshshappe medhdhiyo hiilla ooso. Ha qarxxay dirssa diranawu maadees.

Ha'i wodiyan toophphiyo heemmiiddi de'iyaa minonne eranchcha kawo gididi oottiiddi de'ees. Kawuwaassi sunttaykka abiya geetettishin deriyaassi lo''onne miyye meqetta gididi daro oosuwa oottees.

Ajjooraa soossoy wolaytta moottan bolooso bombbe allaanan ajoora shuchchan beettees. Ha soossoy daro zannaqanchchatuppe biittiya miishshaa demmanaadan gita beeraa bessiiddi de'ees.

Qorqqoro dirssan diretti uttida keettay de'ees. Ha keettappe sintta baggaara amarida sohoy kuhan kammetti uttidaagee de'iyaaga asay shemppanawu maadeneshsha ?

Bollaa pacatettay de'iyo asay hemettanaassi qoppidi giigissido meezee qaalan wulchcheriya geetettiyagee ha"i wodiyan daro go"aa immees. Hegee baynnaakko keehippe barchchetoosona.

irzziizo qottay de'iyonne wolayitta dungguzaa meraa tiyetti uttida buttuttooyi bootta woraqatan giigidaagee de'ees. Assi zo'o, adil"enne karetta merayinne garssa baggaara wolayitta ispporttiya yaagiya xuufe de'ees.

issi bitanee ba kushiyan oyqqi uttido miishshay ayba geetettii? qassi hegaa xalaala gidennan ha bitanee maayi uttido kootee meray ay malatii?

Kaamee asay issi sohuwappe hara sohuwa baanawu woykko manddaranawu maaddiya toga miishsha. Ikka merettidi yiyoy darotoo kare biittaananne diccida heeraana.

Toophphiyan dere asaa kattaa koshshaa kunttanawu minttidi baaxetiya kawotettaa eqotatuppe sinttatiyagee awugee? Ha eqotay carkkuwa hanotaa wodiyan wodiyan goshshanchchatussi gattiyo hakkay ay keenee?

Issi mala maayuwaa maayidi eqqida yelaga naatuppe guyye bagan de'iyaa melay aybee? Ha yelagatuppe giduwaage ba xeesan qachchido maayoy ayi milatti?

Dumma dumma asay keexxanawu gidin eettanawu cora mittaa go'ettees. Giraabbiliya giyo mittay darotoo ganddaa giddon beettiyagaa gididi asay penggiya woykko maskkootiya aattanawu maaddees.

Payattettaanne bollaa mintettuwa heezzantto kifiliya luxiyo maxaafaa gigissidaageetu sunttay oonee? Ha maxaafa kaallidi goysida woykko xeellidaageeti onee onee ane yoottite.

Wolaytta sooddo yumburshiya giddon keehin wogga keettaa keexiyoogee malaalin daro maccanne attuma naati eqqidi xeelliiddi de'oosona. I woni ayiba keeni?

Nu heeran issi caakki baynnaanne iray bukki erennaagan bulaalidi iittiyaa heeray de'iyaagan asay mehiyaanne heemmenna shin ayssi mehiyaa heemmennee ?

Badallay iray bukkiyo wode woykko irxxa heeran mokkiya doyssiddi xiixxidinne qassikka xiilliya miyo katta ayfe. Qassikka badallay layttappe issitto mokkiya katta ayfe.

cora ordde asati beetiyaagetussi kushiyan diya maata mala meray diyaagee aybba geetettii? qassi etappe ha bagaara beetiya miishshay ayba geetettii?

Issi sohuwan dumma dumma qommo ataakiltteti de'iyaageeta gidishin, eta sunttay oonee oonee? Eta giddoppe maata mala meray de'iyoobati aybee aybee?

Issi huuphphiyaara hoshkaara gesaara adussa bootta qoliyaa maayyida adussa na"iyaa ayi xeellayidda dayi? Ippe ya baggaara puulattidi giigi uttiday ayiibee?

Naa"u macca naati issippe duge ziqqi giidi sa'an boottaba bolli micceti uttidaaga yuushshi yuushi awaa bessiidi de'iyaageeti ay keena saatiya hega takkidona?

darotoo macca naati bantta huuphiya binaana dichchanaw giidi dumma dumma shiccissiya qibaatiya go''ettoosona gidoshin hagee qassi ha'i wodiyan yiidaage loyttidi dichchi?

Wolaytta wogaa maran keexettida ha keettaa sunttay aybe? A miyiyan deiyaa wolaytta uuttay xeelanawu keehin puulattidage aymala hanottan tokketti? Ha wolaytta keettaasi kare aysi kassettibene?

Cora qommo kattidi miyoo darotoo eremen tokettiyaa kattati de'oosona. Hegeetikka timaatimiyaa, donuwaa, xaaxettida santtaannee heegaanne hegaa malatiyaabati qumatettawu maaddiyoogaappe aadhidi payyatettawukka go'oosona.

Issi issi asay giyaa yiiddi bantta gade de'iyaa apkaattuwaa maxi eki ehidi giyan de'iyaa zal'anchchatussi bayzziyoogaappe bantta son ayssi mookkonaa?

Issi yuushuwa shanxxan woykko sharan dirid bollaa qorqoruwan kammidonne qassi dumma dumma magalashotun loytti uttido keettaa garssaan eefudiya maayida qoodan cora attuma asat eqqidosonna.

Issi ambba gidon yuushuwan cilkki cilkkiya mittay gaxxaara tokketossan issi yelaga geela'o na'iya Appache motoriya bolli uttidanne dungguzaa qumaashshaa duge zaara yedada pootuwa denddiyaabaa milatawusu.

Biittaa bolli mokkida xale sheeshsha gidida hancciiciya mittaa. Hancciicee asaa duuhiya harggiyappe pattanawanne beni wode asay qitattidabaa woykko miiriqidaba geeshshanawu maaddiya doozza.

Cora yelaga attuma naati issi sohuwaan kushe kuwaasiyaa kaa'i simmi xoonidaageti honbocciidi ufayttiidi de'iyaageti beettoosona. etikka salo mera maayi uttiis.

Heezzu gammaana mehetti dembbaa bollan maata miiddi beettoosona. Ha meheta heemiya asatuppe adil"e meraa maatidaara awuppe yaade? I sunttay oonee?

Musuluume ammanuwaa kaalliyaa cora asati maarara yaanne haa simmidi eqqido sohuwaan issi yelaga na'ay haa siimmidi pootuwaa denddiidi de'iyaagee beettees.

Masoofee dupaa shiishshi sikkidi qalamiya tiyidi alleeqissidoogaa gidishin ha masoofiya go'ayikka daabbuwa gidin buddeenaa laasiyan wottanawu maaddes. Ciishshay keettaa loyittanawu maaddes.

Ha maayoy asaassi de'iyaa oonatettaa qonccissanawu maayyiyo maayo gididi maaddeees. Hegeekka kaassanchcha gidiyooga woykko tamaare qassikka woosa keettan yexxiya koyre gidiyoogaa qonccissees.

issi sohuwan miccetti uttida cora caammay duummaa duummaa merara de'iyagee miccettidi bayzettiydi de'iyoy awa ambba de'iyakkonne ereeti? issi issi caammay appun biran ekki?

Issi badala bayzziya maccaasiya huuphiyan pooxaa xaaxada makka makkada immayda dawus. Issi aayyiya shammaydda diyariira yiida guutta na'iya ay oottay?

Issi bootta shara malay hiixettidosan dumma dumma ataakiltte qommoti micettidaageeta gidishin, hegeetuppe issoy kaarootiyaa. Kaarotiyaa kattennan qayye miikko ayfiyaa murutatettaa naagiyoogan go'ees.

Karetta booray kaciyaara woggay issi Cima aawaappe guyye baggaara hara macca miizzatuura maataa miidi de'ees. Miizzaa heemiyoogee daro goshshanchatuyyo go"aa immiyoogan eretidabaa.

Issi keettaa asaa siiquwassinne dichchaassi gita beeraa kaa'iyay oonee oonee? Ha asati bantta aawatettaa kiyennan aggiyakko aybi merettana danddayees gaada qoppay?

Macca naati baay gakkiyoo wodiyan bantta huuphphiyaa dadissidinne qassi bantta maayuwaakka geeshshi maayidi banttawkka keehippe puulattidi xeellanaw ayba lo'oosona giidetii?

Ambban de'iya cora asati darotoo bantta shuuriya dumma dummabatun diridi banttananne bantta keettaa naagoosona. Ha asatuppe dariyageeti mittaaninne qorqqoruwan diriyogan erettoosona.

Issi arssa mishiriyaa ba ayfiyaan manaatsiriyaa wottada baassi qassi bootta naxalaa maayada sinttawu simmada eqqidaara beettawus. Qassi akka ba huuphphiyaa qacaasu.

Issi bullattanwu ekkiya woraqataa bollaani Toophiyaa ammanuwa eqotaa yaa'aa yaagiyaa xipatee bollaara duge xaafetti uttidaagaa giddon haraphphiya paalliyaara ayi male?

Nu heeraa asay shiiqettidi masqqalaa baalaw shukkanaw shammido booraa shukkanaappe kasetidi maatay de'iyoosan heemmosona shin ha'i shukkanaw diidi ayssi heemmiyoonaa?

Issi arssa bitanee ba kushiyan cenggurssaa xoqqu oottiya buquraa oyikkidi qophiyaa wottidi issi kushiyan xoqqu oottidi oyikkidobay ayibee? A sunttay oonee?

Daro qommo qumata issippe shiishidi issi qumadan miyo quma qommo. Ikka giigidobaappe amaridaagee qaare barbbariya, zo'o xaphuwaa, donuwaa, buddeenaanne shuruwaa ba garssan oyqqiyogan qumatettawu maaddeees.

Issi bazzotti ekkiya heeraan yuushshuwaan haakki haakki mittay toketosaan heezzu gastta asa gamma asati hokkidi mittaa tokkanawu hokki uttaageeti doosona. Hay hageeeti tokkiyaabaa malatiyona?

Tookki xelli daro salo gupantton haniiddi pee'idabata saatalayitiyan nuukko gattiya woyikko bessiya wodee ehido buquratuppe issuwa. I uttidoogee mittaa pooxi mel'idoogaa.

Siinee asaa naatussi daro go'aa immees hegeetuppe issoy tukkiyaa uyanawu maaddees. Siiniyaa wottiyo woykko oykkiyo miishshay asay siiniyaa oykkiyo wode mishoy xuuggenna mala maaddees.

Tophphiyaa koorinttiyaa wolqqaa ayssiyaa eqotay tophphiyaa asaassi layttaa gidoon ubba asaw gidiyaa koorinttiya pulttisii? Ha eqotay layttaa gidoon aapuun luxida asawu oosuwaa medhdhi?

Dumma dumma meraara diyaa maayoy kaqetti uttidaagaa sinttan issi yelagay uttidi haa xeelliiddi de'iyaagaa meray ay malee? A sunttay oonee?

issi kattaa keettaan uyyiyo miishshaa kumida uyyiyogee aybappe giggidakkonne ereeti? ha uyyiyo mishshaa kunttidi wotidogee ossi giggissidi ehidakkonne innte ereeti?

Keehippe xoqqanne saluwa matidasaan iraa tookida bootta shaaray shani shanniidi dees. Ha baggaara qassi ziqqan Keehippe lo'iya daro mittay beettiyo ambbay de'ees.

Toophphiya giddon de'iya daro shaafati aybissi aybissi maaddiyonaa? Ha shaafata go"ettidi dichchaa oosota oottiyonne ootissiyo aawatettaa kaalettana bessiyay oonee oonee?

Dumma dumma wogaa miishshati wolaytta asay ganddaa heeran go"ettiyoo buquratu sunttay oonee oonee? ha sohuwan de'iyaa baashiyaa miyiyaan ya baggaraa diyaagee aybee?

Zal'anchchati issi goshsha chchaa gadeppe donuwa shammidi guyyee do'iya gidido kaamiya bolli de'oosona. Ha eti caaniyo donoy ayissi zo'idaakko ereeti?

Issi meran keehippe lo'iya arssa na'iya ha simmada eqqaasu, a daddettiddo huuphphiya meray ay malatii? qassi ba mentershaan ay tiyadee?

Dumma dumma qottaara de'iyaa mooqetti maarara uttidi de'iyaageti beetoosona. hageetikka qassi wogaa qumaa kattidi maanawunne a giddoppe kaashidi ekkanawu maaddoosona.

Biittan mokkidaagaa asay buuci ehiidi miizzawu yeggin miizzay maanaassi maaddeees. Mittaa qanxxi ehiidi biittan essin miizzay kessi ekkidi wora beenna mala miizzaa qachchanaassi maaddeees.

Humbbo ambban issi wogga pooqe de'iyaagee oge doonan eqqiyaagee ogiyaara kantiidi xeelliyoo wodiyan nu ambbaa keehippe puulayidi ayba lo'es giidetii?

Kase wode daro luxetta keettatun cora luxanchchati issi oydiyan uttidi luxoosona. Ha"i dere asaynne kawotettay oottido mino baaxiya daro luxetta keettatun ha metoti pagalettidosona.

Oge doonan saykiliyanne baajaajiya essidi loytissiyogee lo"ooyyee iitee? Dera asaynne kawotettay co"u giidi xeelliyab gidikko Beettinggiya giyo ceeriya kaa'iya nature bollan ay mala qohoy gakkii?

Shukkaaree wolaytta dere asaappe dariyageeti galla galla miyo qumaa qommotuppe issuwa. Ha shukkaaree aradda gadiyan tokkiyaba gidikko eesuwan gakkidi asaa shemppuwa ashshees.

Urqqaappe hilliya mel'ido dumma dumma buquratuppe issuwa gidiya bambbariy xiiranawu maaddiya shaatiyan lanqqen dei'yagaa sunttay ayiba geetettii? A go'ayikka ayibee?

Maata keettay dumma dumma mittappenne qassikka daro qommo maatappe daro wodiya ekkidi keexxetiya keetta. Ha keettay asaa naati de'annawu ichchashshu layttappe hosppun laytta gakkanawu go'ees.

Issi ambbaa giddon wogga hinxxay de'iyaagaa gidishin, ha hinxxaappe sintta baggaara poo'iyaabay aybee? Asppaltte ogiyan dumma dumma kaameti de'iyaageetu meray ay malee?

Urqqaa melissidi melissidoogaa gaaccidi gaaccidoogaa qassi munaqqidi mexxin merettiyoogan so giddon kattaa kattiyo miishsha gididi go'ees. Ha murutatuppe amaridaageeti shaatiyaa, keriyaanne kuyxaaruwaa geetettoosona.

Issi ambba giddon de'iyaa ooso keettay de'iyaagawu bolla baggaara erissuwa taapelay de'ees. Ha sohoy aybba eqqota getettidi eretti neeni eray?

Ha sa'aa bolli zin"i uttida meran zo"o gidida appe kare baggaara qoodan heezzaa gidiyaa buqurati de'iyoogappe ya baggaara diyaa ooso miishshaa aybaa giyoo?

Amarattida asay issippe shiiqidi goshshaa oosota xeelliageeti de'oosona. Goshshaa sohotun cora qommo oosoti leemisuwawu uuttaa haaxayi, muuzzee guyye baggaara qassi mittayinne hara meretati beettoosona.

Alemaayyewu Gebre Hiyweete kushiyaan xaapettida libbowelediyaa daro asay nababidee? Ha maxxaafa bolla bagga koohoyi ayibaa ayiba merappe meretti giigidaba malatii?

Ha xumaa sikkimmidabaa heeran beettiya masqqaleenne qassi keettay ayba masqqalenne ayba keetta giidi qoppeetii? Ha keettaa bollan xaafettida xuufee woygiyagee?

Dumma dumma wodee ehiiddo zammana buquraa go'ettidi charjjiyo charjjiyaassi aappun charjjiyo sohoti de'iyonaa? Ha buquraassi de'iya meraynne qottay ay maalatii?

suuppiya ciishsha yaagiya huphphe yohuwara xaafettidi giigida maxaafayyo bolla bagga koohoy dumma dumma shuchcha keela malatiyaabaatun giigi uttiis. ha maxafaa xaafidaagee oonee?

Issi zo"o sharay hiixettido sohuwan kuurettidi de'iyabay aybee? Caammatuppe guyye baggaara beettiyaabay asa toho gidishin, ha tohoy aybi bollan eqqidee?

Naa"u macca asati keehippe lo'iya sohuwan eqqidi bantta sinttan siiniyan tukkiya jabbanaara tigiidi de'iyageeti bootta maayuwa mayidi uttiddosona, daabboykka beettees.

Wolaytta biittan masqqalaa baalay gakkiyoo wodiyan yelaga naati mi uyi ekkidi wolaytta wogaa maayuwaa maayi ekkidi kaassawu kiyoosona shin ha'i he wogaa aggiichchidonaayye?

Irimootee televizhiiniyaanne jiippaassiya milatiya elekitiroonikisse miishshata kushiyan bochennan eta cengurssaa gujjanawu, yetatanne odota aattanawunne hegaanne hegaa malabatussi maaddees. Irimootiya go'ettiyogee elekitiroonikiseta kushiyan bochchiyogaappe lo'o.

Maayuwa bayzziyo keetta karen de'iya dumma dumma ciishshatti ambba puulayiyyanne asay alaxxanawu maadiya ali'o ciishsha. Ha ciishsha asay bantta keetta karen tokkiddi puulayyes.

Miizzati asaa naatussi keehi daro go''ata immoosona. Bayzidi miishshaa ekkanawu, eta shukkidi maanawu, maattaa uyananawu, goyanawunne hegaanne hegaa milatiya go"aa immoosona.

Aaho goshshan ziri ziri wottidoogan deellee kumi uttidaagaa achchan eqqida naa"u asati ayibaa oottiyoona? Ha goshshaappe gaxa baggaara diya dozzay ayibee?

Kawuwaa dottoriyaa Aabiyi Ahimmedi uttidaagaa matan diya cengurssaa miishshay aybee? Qassi assi kootte karetta gididi shamizee bootta gididdo gaassoy aybee?

Giyan qeeri sharaa bollan miccidi bayzziddi diyo marashatu go'ay ayibaa gidanee? Ha marashata bayizziyaa bitanee bayizziidi wurssikko aappun biraa demmanee?

Issi sohuwan issi maashinee kattaa qoxxiidi de'ees. Ha maashiniyaassi ay malatiya meray de'ii? Qassi qoxxettiyaa kattaa mattan eqidaa asaa qooday aappunee?

cora asati issi kifiliya giddon uttidi dumma dumma meray de'iyo maayuwa maayidi eta sinttan de'iya kattappe miidi de'oosona, etappe dariya baggati maayi uttido maayoy aybbe?

Asa naati bantta tohuwan wottiyo dumma dumma meray de'iyo caammati de'iyageetussi aappun meray de'ii? Ha caama wottiyageeti attuma asatteye macca asattee?

cora luxanchchati bantta luxetta polidi anjjettiyo gallassan issi sohuwa shiqqidi aysi eqqidonaa? etaa giddoppe issi luxanchchiya sinttatadaa eqqidaraa aysi miicciyakonne ereeti?

Issi xeellanawu keehippe lo'iya puulatti uttida sohoy aybaassi giigida soho gidaneeshsha? Ha sohuwa puulayanawu ayba ayba buquratanne aappun marccoy kiyideeshsha?

Dumma dumma mitta ayfeti issi heeran dooretti uttudaageti beettoosona. Ha mitta ayfiyappe bolla baggaara de'iya adil"e meray ataakiltte aybbakko eray?

Beni wolaytta asay uyiyo haattaa geeshshatettaa naagidi wottiyonne hiillanchchati kushiyan medhdhiyobay aybee? Otiwappe haattaa haattaa duuqqidi uyanawu maaddiya buquray awuppe beettii?

Wolaytta moottan de'iyaa zannaqa sohotuppe issuwaa gidida ajoora mentte soossoy aafuwaa bollaara duge goggees Issi yelaga macca na'iyaa zannaqaydda de'awusu

Wolaytta biittay ishatamaappe bollaa gidiyaa erettida kawoti kawottido biitta. Kawo Biittoppe biidi kawo Xoona gakkanawu daro mino kawoti Wolayttan kawottidosona .

Keehippe mooretti uttida sohuwan issi bitanee quma keettaa giidi bolla baggaara erissuwa kaqqi wottidooge tumukka quma keettee ? Woykko hagee dohettidi hagan uttidee?

Urqqaappe merettiyaa hillati bantta kushiyaa hiillan go"ettidi medhiyoo shaatiyaa yaagiyoo miishshay de'ees. etikka sa'aa bolli micettidaageeti qoodan de'oosona. etikka zo'i uttidosona.

Issi keettaa puulayiyo miishshappe issoy uppuppaa, ha sohuwan de'iya uppuppati aappun qommo meray de'iyogetee? A giddon zo"o meraa bolli xaafetida xuufee woygii?

Nu heeraa kawoy loyttidoogee asay ogiyaara kanttiiddi bana daafurssikko shemppi ekkanaw keehi injjetiyaagee keehippe lo'es shin heeraa asay he sohuwa go'ettenee?

Bolla bagaara boottanne qassikka xadeera maata mera, adi'e ciishshanne zo'o meray de'iyo maayoy kaqettidoy aybe? Ha maayuwaassi qooriyan de'iyaa malatay aybe?

keettay asaa naati de'anawunne ba daafuraappe shemppanawu maaddiya soho. Ha keettay godaa qoo'idi ollaa bookkidi essidi ciqaa caddidi keexxiyo keetta.

Hagee xawullaappenne isspponjjiyaappe oosettidi asay uttanaassi maaddiya so giddo miishsha geetettees. Hegaa kanchche gidennan imattaynne bonchchettida asay yiyo wode utissanaassi maaddees.

Issi wogga deree gede simmidi micetti uttidaagee beettees. Ha deriya giddon cora mittatinne maatati de'iyo gishshawu heraa asay miizzaakka heemmiidii mittaakka mixees.

Wolaytta giddon doonaa doyo woykko aaye doonaa timirttiyaa wolayttattuwa luxiyo maxaafaay mela woykko zero kifiliyaappe biidi tammane naa'antta kifiliyaa gakkanawu de'iyaa tamaarettussi immettees.

Issi manaxiriya wottidi xaaxettida santtaa oyqqidi eqqidaageetuppe maccaara ay mala maayuwa mayadee? Etappe guyye baggaara mittan direttidaagaa giddon de"iyaaabay aybee?

Hageeti dumma dumma biittaa miizzaa zariyaa walakkin yelettida miizza gididi daro maattaa maaxxiyogan go'aa immoosona. Etikka qassi daro maataa miyogan daro maattaanne oyssa muruta immoosona.

Keehippe cora mittappe massidi giigissido masqqaleti de'iyaageeti issoy issuwaa bolla dooretti uttidoosona. Hageeruppekka qassi daro baggati muzsidaaba gidikkone daro asay ayssi shammiidi de'ii?

Bari huuphiya binnaana muleera yedaagada, siisso maayuwa gatta maayada ha simmada xeelaydda de'iyaa maccaseppe sintta baggan eqqida banddiray awa biittaagee?

Teenissiya kaa'iyaa kaassanchchatti kaassa dembban yaane haane phonqqiddi kaa'ossonna. Qassikka kaafiyagetti bantta uttiyo sohuwa uttiddi kaassa be'ossonanne kaassanchchatta issippe kaafosonna.

Buttullaara kumida karetta ushshaa ikka "meta biraa" yaagiyoogaa oyikki uttida kushee oogee? Ha biiray asaa naata qoheesippe attin ayibaa maaddii?

Kushe hiillanchchati medhdhido urqqaappe merettida tukkiya uyiyo siineenne tamaa ekettiyo coocee diyagaa giddon tamaa punniyo woyishshayikka de'ees. Hagga medhiday oonee?

Misiliyaa bollan beettiya yelaganne geela'o macca na'iyaa huuphiyaa ayiba qommo dattaa dadissade? Ha geela'o na'iyaa huuphiyaa dadissido yafarati muumeera aappunee?

issi sohuwan shiiqi uttida kataa ayfetti diyaageetuppe issoy beettiyaagaassi meray adil'e ciishsha malattees. ha ayfeekka darotoo asay miiddi namisaa attanawu maadees.

Issi eqqotaassi geliyo penggen eqqida asi yaa simmidi xeeliyode macca aseyee atumma asee? Wolaytta giddon beetiya ha eqotaa malaatay awa heeran beettii?

Xeeray pooxetti uttido muleeraanne karetta gidenna gidduwan gidduwan punccare meray de'iyonne gidduwappe biidi dulliya gakkanawu qassi orddi ekkiya xaafanawu maaddiyagee ayba geetettii?

Bullachchaa mayuwa mayida naa"u waattata. Ha mayyoy asay bullachchaa gallassan xalaalan mayanawu merettida mayyo gidishin asay daroto a issi gallassawu mayyidi guyye zaariyagges.

Ambba giddon geeshsha haattaa uyyanassi shiishhshiya eqotay dumma dumma baaso ooso oottidi haattaa awuppe awaa efiidi de'ii? Ha oosuwa doommiday oonee?

Qorqqoroy daro pabirkkan geli giiggidi keetta keexxanawunne dirssa dirannawu maadiya ali'onne bonchcho miishsha. Qorqqoruwa tookida mitay qassi deriyan mokkiddi dicciyaaga.

Uttanawu maaddiya oyidiya sinttan kattaa wottidi aanawu woyikko ushshaa wottidi uyanawu maaddiya deskkee des. Asay issoy issuwara ulobaa hassayanawu gidin ba huuphiya shemppisanawu maaddiya sohuwa.

Issi biittaa ayssiyaa asa xifate keettaan cora kare biittaanne nu biittaa asati uttidi ayba huuphphe yohuwaan tobettiyoonaa? eta sunttaykka oonee oonee?

Dumma dumma darkko ataakiltteta tokkidi dichchiyogee daro miishshaa demissanawu maaddees. Ha oosuwa minttidi oottiyigan hashetida yelagati bantta de'uwa kaalettiiddi de'oosona.

Hagee keehippe puulatti uttida sohuwaa be'iyoogee miyoosanne uyiyoo sohuwaa gidishin o keettaa giidi xeeganawu danddayiyoo? Qassi korinttiyaa poo"uwaa meraykka ayba meree?

Maata meray de'iyo guuta naatu maxafay guuta naatussi qofanne haniyobatta luxissiya koyro kifiliya luxiyo woykko tamariyo maxafa. Ha maxafay qeeri naata eraa cuccunttees.

Issi keehi xeellanawu yashshiya haattaa doonan issi bitanee duge gakkenna qantta suriya gixxidi yaa simmidi eqqiisi. Shin he haattay kixxidi uttaagee yashshees.

Ha sinttan uttidanne eqqida kuwaasiya kaassanchchatu qooday aappunee? Eti maayido mayuwa meray adil'e ciishsha mala gidishin eti ayissi dumma dumma caammaa wottidonaa?

Isilsi bitanee keettaa penggen issi macca na'yoo tookkidi ba maccaaseera issippe eqqiis. Hegaadankka A maccaasiyaakka issi attuma na'aa tokkada issippe de'awusu.

Wolqqaama deriya bollan Wolqqaama woray beettees ha deriya bellaara hefintti xeelliy wode bootta shaaray de'ees he deriya bolli heezzu do'ati de'iyageeti aybatee?

toophphiya xoossaa woossa keettaa yaagiya xifatee beettiyagee amaarattuwan woygii? qassi assi bolla bagaara de'iya meray ayi mala meraa oyqqi uttidee?

Issi maxaafay woykko issi erissoy xaafettiyo wode awudekka he maxaafaa xaafida asaa woykko izaawu pootoynne sunttay xaafettees. Hegee xaykko gamma gidenna.

Dumma dumma wogaa maayuwaa woykko baalaassi maayiyo maayuwaa qamisiyaa bayzziyoo keettaa giddon asay shammiidi utti ekkiyoo oydeti de'iyaageti beettoosona ha sohuwaan.

Ha mittaa ayfee miyo mittaa qommotun moodettiyagaa gididi a sunttaykka habaabiya geetettees. Habaabiya daretoo coggaaray sakkiyo asay miyaba gidikko woppissees woykko irxxissees.

Birataaappenne isiponjjiyaappe puulattidi oosettida oyide uttanawu keehi injjetes. Deskkeekka mittaappenne birataappe oosettidaagee ushshaa gidin kattaa wottidi maanawu asay go'ettiyo miishsha.

Ciishshay ufayssaninne qassikka imotta imannawu maadiya qassikka lo'o woykko sawiya peenoy de'iyo meretta. Ha ciishshay daro wode masqqallay gakkiyo wode mokkees.

Shuchchan woyikko seeraamikiyan puulatti merettida xekkaa bollan ha bulla qachchiyogaara diya caammaa wottiday oonee? Ha caammaa marccoyikka appuna gidana danddayi?

Issi boottaaraanne karetta meraaraa de'iyaa caammay issi sohuwan de'iyaageeta gidishin, ha caammaa qommoy torshshiiniyaa geetettees. Torshshiiniyaa caammay ispporttiyaa oottanawu, woxxanawu injjetiyaa caammaa.

Mata era adil'e ciishsha meranne qassi zo'o meraa ba giddo oyqqi uttida awaappe ashiyaa zanxxilaa bantta kushiyaan oyqqi uttida macca naati beettoosona.

Nu biittan issi woosa keetta de'iyaa asay bantta woosa keetta keehi gita hanotan keexxiidi de'iyoogaa be'iyoo wodiyan keehippe lo'es shin he keettay etayyo aykeena biraa wurssanaw de'iishsha?

Heezzu tohuwawa kaame ya baggaara ha simmidi yiidi beettees. Ha kaamiyappe guyye baggaara de'iya mittay aybe? Qassi miyyeesara diya na'e sunttay oonee?

Issi ooso keettaa giddon issi gastta bitanenne issi yelaga na'iya bantta sinttan woraqataa wottidi bantta kushiyan biiriya oyiqqidi uttidaageetuppe guyye baggaara diyagee ayibe?

Daro gamma mehetti suraa miyagetu gidon issi aayiya eqqidaari miyiyan de'iyaa baquluwaa zokuwan de'iyaage ayba geetetti? Ha gamma mehetti aybissi maadiyoona?

Ha baatta milatiyaa koottaay de'iyo keettaa giddon dumma dumma qarxxaappe oosettida goday haraa miishshay lastiqiyaa balddekka de'ees. Ha koottay aybbippee oosettide?

Ogiyaa xaphon kaamee yaanne haa adhiyoo sohuwaan cora attumanne macca asay eqqidaage aysi eqqidaba milatii? qassi issi kuwa milatiyaa mittaa sunttay ayba getettii?

Wolaytta gidida kawuwaa xoona giyoogee beni i kawotidi de'iyoo wodiya i oottidi aadhdhidobay hanno gakkanaw nashetteesinne haasayettes shin ha'i yeletay he taarikiyaa eriishsha?

Toophphiya giddon xaafettiyanne daro layttatussi biittaawatu naqaashaa koshshaa kunttiyogan erettiya gaazeexati oonee oonee? Ha gaazeexaa nabbabiyo meezee guyxxanaadan gaaso gididabati aybee aybee?

Issi sohuwan dumma dumma buqurati de'iyaageeta gidishin he buquratuppe issoy billamaa. Billamay birataappenne mittaappe merettiyaagaa gididi, ashuwaa muxanawu, sunkkuruutuwaa anccanawu, santtaa anccanawu, piitanawu maaddees.

Kare biittaa onatettay de'iyoo issi yelaga arssa na'ay karetta kootiyaa maayidi ba kuushiyaa kootiyaa kiisiyaan yeegidi haa simmidi eqqidagee beettees.

issi bitanee eqqidaagaa matan beettiya woga shuchchay diyaagee asaassi daro marccuwaa demissees. ha miishshay asaassi immiyo go'ay aybee giikko asay a boli zemppanaassa.

issi sohuwan urqqaappe oosettida miishshay beettiyaagaa issi na"ay shammiiddi beettees. ha miishshaa sunttaykka bashiyaa geetettees qassikka ikka oyttaa komppanawu keehi maadees.

Issi yelaga arssay ba kushiyan cenggurssaa xoqqu oottiya buquraa oyikkidi ba sinttan de'iyaa yelagaa ay oyichchiiddi dii? Etappe guyyessan diya asaa qooday aappunee?

Issi issi santtaa zal'anchchati nu biittaara keehi cora santtaa issi guutti shammi ehidoogaa giyan wottidi asaayyo bayzoosona shin ayba al"ettiyoonaa?

Wolaytta sooddo ambbaa giddon de'iyaa issi miyoonne uyiyoo keettaa giddon de'iyaa qumaa qommoti aybee aybee? qassi ha katta keettay awaa getettii?

Toophphiyan dumma dumma meeziyaninne zamaana ogiyan giigiyaa ushsha qommoy de'ees. Meezee ogiyan giigiyaa ushshay xalla, kinituwaa, qarebuwanne xajiyaa yaagiyo ushshaa qommota geetettoosona.

Ha keehi lo'iyaanne aaho goshshay boora wolqaan qoodiyaakko aapuun boora wolqqaa gakanee? Ha goshshaappe aapuun keettaa asay ootidi miidi aqi?

Toophphiyaa kiike moconantti dottoriya Ahmada Abii puulattida mittatu giddon bantta kushiyan ayibaa oyqqidi xeelliiddi eqqidonaa? Eti maayi eqqido maayuwaa merayi ayi malee?

Issi wolaytta wogaa keettaa giddon de'iya yetta miishshaa sunttay aybee? Naa"u bagaara balatti uttida oyqqiyossay de'iyagan qashettidi uttida kiriya qooday woysee?

Laappuntta gallassa Sambbata woykkp geeshsja gallassa giid bonchchiyaa ammanauwa sirataa kaalliya asatu woossa keettaa qomccissanaw eti go"ettiyo malatau aybba malatii?

Issi isippaltte ogiya bollan ya gaxaappe ha gaxaa gakkana ziiriyan eqqida asay bantta kushiyan aybaa oyqqi uttidee? Etappe guyyessaara aybee de'iyay?

Issi maccaasiyanne issi bitanee naa'ay wotiyddi de'iyo banddiray awa biittaa banddirakkonne ereeti? Botta maayida naa'ay etappe ya baggara aybaa ottiydi de'i?

Dumma dumma uyiyo wode mattoyiya ushshaynne mattoyenna ushshay de'iyogee ooppenne geemmennaba. Darotoo mattoyiya ushshati diccida ambbatun de'iya ushsha keettatun de'oosona.

Keehippe cora yafaran tokkettida santtay haatta ushshidinne kabboyiddi dichiyo daro harggettuyo xale gidiya darkko katta. Ha xaaxxettiya santtaykka keehi aradda sohuwan mokees.

Carqqe caammati tohuwan wottidi biyo wode iita lo'iya caamma qommo . Lo'iya caammaa wottiyogee wottida izaawa woykko wottida izaayo ayyettees.

Wolaytta sooddo yumburshiya giddon keehin aaho gidida luxanchchatinne luxxisiyaageeti kaa'anawu kaa'iyo dembba giigissidosona. Xeelliya asay uttiyo sohoy bagga sohoy ayissi giigibeennee?

Nu biittan daro yelagati bantta sinttaanne achchaa puulatettaa naaganawu go"ettiyo buqurati aybee aybee? Ha puulattiyobata go"ettiyo wode naagettana bessiyabati aybee aybee?

Ba meraa loyttana gaada koyronne arssa shin gujjada arssatanawu muziyaa pooquwaa ba bolli gorppa gorppa som"uwaan tiyettiyaa na'iyaa beettawus. ha na'ee miyiaan daro muuzeti de'oosona.

Adil'e ciishsha mera shuraabiyaa maayida yelaga naati luxetta keettan uttidaageti beettiyoodee issi na'ay ba kushiyaan bessiyoo malaatay ayba malaataa getettii?

Cora kuttoti issi diran shiiqi uttidi bantta giddon qeeri suuppa maratakka haphphidi qori qori miidi de'iyaageeta issi qeeri na'ay heemiidi de'ees.

ussuppun burccukkoti geeshsha kiittanchchaa yaagiyaa xifattiya banta boli oyqqidi diyaageeti hagan beetiyaageeti aappun biree? qassi ha ushshay asaa gooshshees giyoogee tumee?

karetta buttullaara diya ushshaa birilliya malatiya naa"u burccukkuwaan tigettiiddi diya ushshaa go'ay ayibee? ha ushshay uttido deskkee tiyettido qalamee ay malee?

Badalay ayisaaridaagaa sinttan manaaxxiriya ba som'uwan wottidi haa simmi eqqidaagee mayyido mayyoy ayiba meree? Ha bitanee haasayiiddi diyoobay ayiba kiitee?

Asaa naatussi puulatettaa gujjiyabatuppe daro asay dosiyonne daro biraa ekkiyagee awugee? Ha al"o buquraa shammanawu koyyida asa miishshaa waatidi dagayana bessii?

Issi shuboy diretto keettaa giddon de'iyaa dumma dumma kafuwaa zerettay ayba allaliyawu shiiqidee? Haga oottiyo sohoy ayba halchchuwase? Awa heeran de'ii?

issi heeran dunkkaniya keexxidi dumma dumma daro asay he sohuwan shemppana mala wottido heeran shempidi de'iyaa asay kasegappe daruwaa gujji gujji biyo gaasoy aybbe?

Dumma dumma eraa demmanawu luxettay keehippe koshshiyanne bayraba. Luxida asay luxibeenna asaappe keehippe eranchchanne akeekanchcha gididi bana gidin ba biittaa haggaazana danddayees.

Hagee beni wode asay woxxiiddi duge caddidi essido tossa shuchcha gididi daro wodiyaasappa eqqidi de'iya shuchcha qommo. Hegaa xallakka gidennan hachchi gakkanaassi daro taarikiya odissiiddi takkiis.

Zammana goshsha kaametuppe issoy gakkida kattaa cakkiya kaamiyaa. Kattaa cakkiyoogaa xalla gidennan goshshaa goyyiyoogan, kattaa zeriyoogan asaa wolqqay qohettenna mala go''aa immoosona.

Puuttuwaappe merettida maayyuwaa maayyidi issoy issuwaara haasayiiddinne qofa shaakkiiddi de'oosona. Eti uttidoogee mittaappenne woykko xawullaappe waaxettidi so giddon uttanaassi maaddiyogan go'aa immees.

Cora asay hemettidi baanawu giigida wogga ogee de'iyagan issi bitanee yaa simmidi biiddi de'iyagee beettees. Hagaa mala ogee kaamee baanawu maaddees.

Nu heeran issi quma keetta de'iyaarin kattay keehi mal''onne he kattaa gateekka keehi hiraysso gididaagan asi ubbi he keetaappe mes shin he keettaa asaa kessiishsha?

Eessa malatiya ushsha duuqi duuqqi asaa ushshidoogeeti he ushshaa uyi ekkidi mattottidi ganddigaariidinne kundiidi dendiidi biyogaa be'iyo wodiyan ayba pokii?

Nu woosa keettan kiyida komppiranssiyan shiiqettida asay ubbay gulbbatidinne nu nagaranchcha nuna maara giidi woossido woosay aybba yashshees giidetii ?

Timaatimiya waaruwa go"ettidi murutissiyogee yelagatussi oosuwa qaadaa medhdhiyogaappe gujuwan biittaawatu koshshaa kunttoosona. Dumma dumma meran meetettiya Timaatimee payyatettaassikka dumma dumma maaduwa immees.

Keehippe xoqa biratan kaqettida xuufe beetes, ha erisuwan de'iyaa xuufe ayba qonccissi? Ha beetiya erisuwaa birata xoqatettayinne zananay aapun mitire gidanee?

Dumma dumma asay bantta huuphphiyaa qophiyaa wottidi bantta kushiyaankka zanxxilaa oyqqidaageti bantta huuphphiyaan tookkidoogee aybaa getetti xegettii intte eranawu danddayetii?

Macca naati bantta puulatettaa naaganawu darobaa go'ettidi puulattoosona. Gidoppe attin eti go'ettiyobati issito issito eta som"uwa bollan qohuwakka gattana danddayoosona.

Issi issi asaa keettay wolaytta baggaara ganddatiya heeratuura hara asaa keettaappe loytti haakkidi de'iyoogee he keettaa asatu bolla gattiyoo qohoy de'eneeshsha?

heezzu maaraa oyqqidi bantta kushiyan bandiraa oyqqi uttida xaacetti diyaageetuppe orddiyaageeti awugeetee? qassi eta huuphiyan kaqetti uttida koppoyee ay malatii?

issi ceega keettay diyaagee beettiyaagaassi mittay gaxaa kiyi uttinkka asay zaaridi ayssi keexenee? qassi ha sohuwan beettiya maatay baynna heeray awee?

Issi keehippe gonggolo milatiyaa woykko qassi booddilidi bazo maxine shuchchaa milatiyaa sohuwaan haahuwaan beettiyaa asatu qooday muleera woysaa gakkiyoonaa odite ane?